Doo ni o bia n ʒi duu ka teebuli ʒɛ bi tooni ka binyɛra tamtamya doo maa kpala ninkpari piɛla ka bia maa zaŋ bini niŋdi doo maa nolini ka yɛ liiga piɛlli ka di gabi zaɣ nuɣso

Paɣaba ni dabba n bɛ kom ni paɣaba maa biɛla kom maa ni ka dabba maa ʒɛnʒɛ zuɣusaa dabba maa shab yɛla liiga nagari kom ka so so chinchin ʒiɛ ka yɛ liiga piɛlli ka paɣaba maa so bin loɣi kom maa ni yɛ liiga piɛlli ka bin ʒiɛhi gabi dinni

Gamo n niŋ palli zuɣu ka niraba ata ʒɛ di tooni yino maa yɛla liiga sabinli ka di nyɛ boɣa waɣala n so jinjɛm sabinli namda sabinli yino maa dabimi ka so jinjɛm sabinli n nyɛ liiga sabinli ka yino maa gba yɛ liiga sabinli ka pili zipili nagari kom

Paɣaba n ʒi daani n kohari bi daguya bi daguya maa nyɛla zaɣ vakaɣali ŋun ʒi di gbuni maa o zaŋla tahapoŋ vakaɣali tam o tooni din bɛ di puuni maa nyɛla zaɣ vakaɣali ka o yɛ liiga ʒiɛ ni mokuru sabinli

Bihi ayi j ʒiya ka yino maa ʒi yino maa tooni yino maa pamla o zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm sabinli ka di to zaɣ piɛla ka o gbaai yino maa zuɣu n zaŋ afi sabinli tim di puuni ka o gba yɛ liiga piɛla

Taabo kaba n doya ŋɔ ka gbansabinli kanka n doya ka tihi ʒɛ di nyaanga tihi maa nyɛla zaɣ vakaɣa yiya gba n ʒɛya ŋɔ ka di nyɛ zaɣ piɛla ka sagbana maa nyɛ zaɣ piɛlli ni zaɣ sabila n gabi di puuni

Silmiin paɣa mini bihi n ʒɛya bihi maa yɛla liiga piɛlli jinjɛm piɛlli paɣa maa kpala ninkpara ninkpari sabinli ka zaŋ baaji puli yɛ baaji maa nyɛla baaji sabinli ka dundoli ʒɛya dundoli maa ka bi sabili bin sabila

Paɣa n ʒi o duɣuli shee o duɣurimi n nyɛ kurifooti n ʒɛya ka o zaŋ silba tam n zaŋ dirigu niŋ ka gbambili ʒɛ o tooni gbambili maa nyɛla gbambili piɛlli ka binshaɣu din bɛ di puuni maa nyɛ naɣa nagarikom ka o gbubi suwa su piɛlli

Loori nim ayi n ʒɛya ŋo bi nyɛla zaɣ ʒiɛ yino maa palla tankpaɣu yino maa nyɛla zaɣ nagari kom ka toori tankpaɣu niŋdi yino maa ni o zuɣu maa nyɛla zaɣ ʒiɛ ka tingbani maa nyɛ zaɣ nagari kom

Binyahari n ʒɛya ŋo di tamla duu din tam binshaɣu zuɣu maa nyɛla zaɣ sabinli fulaawaasi n ʒɛ kopu ni ŋo di nyɛla zaɣ vakaɣili ka nuhi ayi gbubi kapu kapu maa nyɛla zaɣ piɛla tahapondi maa zaɣ piɛla ni bini ʒiɛ

paɣa n ʒi cheche zuɣu ka bihi ayi ka yino be tooni ka yino be nyaanga ka dari pa cheche maa zuɣu ŋun ʒi tooni maa bini ʒee m-be o tooni ka tihi ni mɔri ko n gili ba tihi ni mɔri maa nyɛla zaɣ' vakaha

Paɣaba ni Dabba n ʒi duu ka paɣa yino ʒɛ bi tooni o ni ʒɛ dikpuni shɛli gbuni maa nyɛla zaɣ piɛlli ka zuɣusaa maa gna nyɛ zaɣ piɛlli ka o yɛ liiga sabinli jinjɛm sabinli

ŋarima ayi n taɣa kom ni ka niraba ayi ʒi di puuni yino maa bi yɛ liiga yino maa gba bi yɛ liiga ka piɛɣu taɣi di puuni yino maa yɛla liiga ʒiɛ ka piɛɣu taɣi di puuni ka tihi ni mori piɛ n giliba

Paɣa n ziri nɛma ka gbubi shɛli o nuuni ka liɣiri bɛ o nu tali ni ka nɛma maa tam si zuɣu ka dari san saya ka si yɛ zaɣi vakaha ka.tihi ni mori zaya n yɛ zaɣi vakahili.

Paɣaba ni Doo n ʒɛya paɣa maa yɛla liiga sabinli ka kpuɣi o nuchee zuɣusaa ka so mokuru nuɣso ka doo maa gbubi yɛ duɣurigu n ʒɛ o nyaanga

Bipuɣunsi n ʒi binyahari bin so chinchin shɛŋa maa nahangbana nyɛla zaɣ vakaɣali ni zaɣ nagari kom namda sabila ka di niŋ zaɣ piɛla piɛla loori nim ʒɛ bi luɣuli zuɣu loori nim maa nyɛla zaɣ sabila ni zaɣ nagari kom

Paɣa n pa chinchina zuɣu paɣa maa lami ka o nyina yina chinchina maa shɛŋa sunsula roba nim ni ka shɛŋa nyɛ zaɣ vakaɣa ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣ nabali kom